Aneno got tye ki malo malo got nen mubok obok ki piny tye alum alum ki waya nen ki itenge tenge, tenge bene tye macol col ki kany.